Minenna gallanni minira mayi badooshshi noosi gallanni mini ma afirino minu maa afirino lamunukura minanni yannara noosi badooshi maati mayi garinni mineenaatti badooshshe afirannohu galanni minira hiiku manni galanno mineho hiiku galanno

elekitiroonikisete uduunne yinanniri maati? elekitiroonikise maati? elekitiroonikise loossu gobba hiittenneeti? itophiyu elekitiroonikise ma danite? sidaamu qoqqowira elekitiroonikise no? sidaamu qoqqowiti elekitiroonikisete horo maati maaho horonsi'nanni.